Oluguudo lwa koolansi luliko ebidduka bingi eby'enjawulo okugeza nga ppikipiki, amamotoka ag'obuyanjo n'emmotoka enneetissi z'emigugu. Ku mabbali g'ekkubo waliyo ebizimbe n'obupande obulagirira mu bifo bingi eby'enjawulo.

Ente eziwererako ddala mmuwendo nkulu, zinyirira ate nga ziri mu langi ez'enjawulo zitambulira ku kkubo ly'ettaka. Emabega waazo waliyo omusajja ajja azigoberera nga y'azirunda. Ku mabbali g'ekkubo kwe zitambulira waliyo ebitooke n'emiti egiyina ebikoola ebya kiragala. Mu maaso gye ziraga waliyo ekizimbe ekiriyo.

Enjuki ewummulidde ku kimuli. Ekimuli kino kinene, kigazi, kyeyanjuluzza ate nga kiyina langi enjeru etemagana okusobola okusikiriza enjuki. Enjuki eyina ekirungo ky'enoonya mu kimuli ate nga n'ekimuli kyetaaga enjuki.

Omukazi ayambadde gaalubindi ezirugavu, akasweta akeeru n'empale enzirugavu, akwatidde akasawo ku kibegaabega, asitamye ali kkuba mwana akaama mu kkutu, emabega we waliyo ekizimbe ekiyina eddinisa eryeru mu langi.

Ensolo z'omu nsiko ssatu nga buli emu eyina amagalu amawanvu n'ensingo empanvu ziri ku ttale, ettale ggazi era nga ddene bulungi nga liriko obusubi obusinga ku bwo nga bwa kitaka ate nga obutono ddala bwa kiragala, ettale liriko n'emiti egyeyawuddeyawudde nga giyina ebikoola ebya kiragala.

Omuzikiti omunene era nga baagusiiga ne langi ezitamagana ku bisenge byagwo. Mu maaso abantu gye bayitira waliyo amadaala kwe batambulira era nga waliwo n'emmotoka bbiri ez'obuyonjo eziyimiriziddwawo. Waggulu waliyo ebire ebya bbululu.

Oluguudo lwa kkoolansi nga luliko emmotoka ez'obuyonjo n'emmotoka enneetissi z'emigugu. Ku mabbali gaalwo waliwo ppikippiki eziyimiriziddwawo nga buli ppiki eriko omusajja agituddeko. Emabega wa ppiki waliyo ekizimbe ekiriyo nga waliwo ne waya z'amasannyalaze eziyita waggulu w'ekizimbe kino.

Abaana abawala babiri batudde ku ttaka mu luggya bazannya omuzannyo oguyitibwa omweso, emabega waabwe waliyo obusiisira obuwererako ddala n'abantu ab'enjawulo abayimiridde okumpi n'obusiisira buno; obusiisira bwonna bwaserekebwa n'essubi.

Abaana batudde mu kibiina, wabula ng'abamu buli omu atunudde wuwe. Abamu batunudde eri ky'emmanga balaga balina bye balaba, kati ate bano ababiri abasooka wano batunudde mu kkamera. Baali batunuulira oyo ali mu bbakuba ekifaananyi.

Amakerenda amangi nga gali mu bika ne langi ez'enjawulo okugeza nga eya kyenvu, emmyufu, enjeru n'eya bbulu era nga gali mu nkola ez'enjawulo okugeza; waliwo ameetooloovu n'ago agali mu bika ebirala bingi eby'enjawulo.

Omwana omuto omuwala ayambadde akateeteeyi akamyufu ayimiridde. Emabega we waliwo entuumu y'amanda n'akatebe akawummuziddwawo. Emabega waabyo waliyo abasajja abatudde ku katebe n'omwana atambula era nga ku mabbali gaabwe waliwo enkota z'amatooke eziyimiriziddwawo.

Abayizi batudde ku ntebe mu kibiina era nga buli omu ayambadde yunifoomu. Abamu bawanise emikono ate ng'abalala tebawanise, waliwo ababiri abayimiridde mu nsonda emu mu kibiina. Abawanise emikono waliwo ekibuuzo kye baagala okuba nga baddamu, omusomesa ky'abuuzizza.

Enjovu enkulu eyina amasanga abiri ng'erimu ppanvu ng'ate eddala limpi eri ku ttale. Ku ttale kw'eri kuliko obusubi ng'obusinga ku bwo bwakala, emabega waayo waliyo emiti egyeyawuddeyawudde nga giyina ebikoola ebya kiragala, waggulu waliyo ebire ebyeru.

Enkuki ebuukira mu kifo awajjudde ebimuli ebingi. Ebimuli bino binene, bigazi, byeyanjuluzza ate nga biyina langi etemagana okusobola okusikiriza enjuki. Enjuki eyina ekirungo ky'enoonya mu bimuli bino ate nga n'ebimuli byetaaga enjuki.

Ekizimbe kye kkalina ey'emyaliriro esatu erabika obulungi. Mu maaso gaakyo waliyo oluguudo lwa kkoolansi ate nga ku mabbali g'oluguudo waliwo emmotoka z'obuyonjo eziyimiriziddwawo. Mu maaso g'oluguudo waliyo omuti oguliyo ate nga waggulu w'ekizimbe waliyo waya z'amasannyalaze eziyitirawo.

Abakazi basatu ng'omu ayambadde enkoofiira batudde mu ntebe ey'emitto buli omu asitudde ekyuma kikalimagezi ku bisambi bye. Ababiri abali emabbali n'emabbali batunudde ku kyuma kikalimagezi ekya munnaabwe abatudde mmakkati ali okukinyiga okubaako n'obubaka bw'akiggyamu.

Omukazi ayambadde olugoye olumyufu yeetisse ebbaafu ya bbululu ku mutwe gwe. Ebbaafu erimu ebintu ebirala eby'enjawulo okugeza ng'amasowaani n'ebikopo. Ku mabbali ge waliyo ekisenge ekisiigiddwako langi eya kyenvu n'ebibookisi ebipangiddwawo.

Omwana w'essomero omuwala ali kutunga nga yeeyambisa empiso ne wuzi, yunifoomu gy'ayambadde eriko ebitogi ebyeru n'akabonero k'essomero mu kifuba, mu mukono gwe ogumu ayambaliddemu akakomo aka bbululu mu langi.

Omuddaala guliko ebintu bingi nnyo eby'enjawulo ebitundibwa okugeza ng'obutungulu naye nga gusinga kutunda nnyaanya era nga zipangiddwa mu bintu eby'enjawulo okugeza ng'obusowaani, ebbakuli n'obutaasa waliwo omukyala era ng'ayina ennyaanya z'apangidde mu kasowaani zaakwatidde mu ngalo ze.